Ekinyonyi ekinene kiri mu muddo omuwanvu, kiyina langi enjeru ate ebiwawaatiro bya langi nzirugavu ate nga kiyina n'omumwa omunene.

Emmotoka eya langi eya kiragala evugibwa mu nsiko erimu ebisubi ebiwanvu n'emiti egy'enjawulo.

Eᵑᵑamiya etuuliddwako abaana babiri eriraaniddwa abantu omuli abasajja n'abakazi.

Ennyanja erimu amazzi agalabika obulungi ennyo eriraaniddwa ensozi ennene ennyo n'ennyumba ez'enjawulo.

Abantu bali ku lubalama lw'ennyanja olulimu amazzi agalabika obulungi ennyo aga langi eya bbululu okumpi nabo waliwo eryato nalyo lya langi ya bbululu lirimu ne langi enjeru.

Abasajja babiri bayimiridde mu lyato eriri ku bisubi ebiri ku nnyanja ennene. Ku lubalama lw'ennyanja nawo waliwo ebisubi bingi ate biwanvu.

Akasiisira akaazimbibwa nga bakozesa ettaka n'emmuli kaliraaniddwa ensiko erimu ebisubi ebiwanvu.

Abaana abato bayimiriridde mu layini bonna bayina enviiri ento babiri ku bo balaze engalo zaabwe bbiri.

Oluguudo olwa kkoolansi olugazi lutambulirako emmotoka okuli loole n'emmotoka endala entono. Luliraaniddwa emiti n'ennyumba.

Omusajja ayimiridde mu lyato eriri ku mazzi ag'omu nnyanja ennene, ayambadde ebyambalo biddugavu.

Omusajja ali mu kkuba kifaananyi kya mukazi ono omukazi ayambadde ekiteeteeyi ekya langi eya kyenvu ate omusajja ayambadde empale ya langi ya kyenvu ne jaketi eya langi eya kiragala ng'erimu ne langi ya brown n'eya kyenvu.